Abantu bezempilakahle abasebenzela ezibhedlela. kuqakathekile ukuthi bezivikele, ngokugqoka impahla ezizabenza bengatholi umkhuhlane, njengoba besenza abantu abagula imikhuhlane etshiyeneyo.

Kulesikhathi lapho abantwana abancane okumele bahambe khona esibhedlela nxa bengathontiselwa bayafika behlatshwe ijekiseni. Lokhu kuvikela abantwana emikhuhlaneni ehlasela abantwana abancane enjengabondingindi.

Imikhuhlane isihluphile kuleli ilizwe. Ubaba ubone kungcono ukuthi asukume laye ayesibhedlela ayehlatshwa ijekiseni ngoMongikazi evikelwa kuleyo imikhuhlane.

Abezempilakahle bayazivikela kulezinsuku kukhona imikhuhlane esithelelwana ngomoya. Ungaphefumulela duze komunye umuntu oyabe engazivikelanga uyakwanisa ukuthola lowomkhuhlane iyabe ukubulala. Ngakho kuqakathekile ukuthi sigqoke izayeka ezizasivikela kuleyomikhuhlane.

Abantu abanengi nxa odokotela bebanxusa ukuthi bebuye ezibhedlela bezohlatshwa amajekiseni bevikelwa emikhuhlaneni eyabe isihluphile abanengi abayi bahamba esibhedlela umuntu wakhona esegula kakhulu odokotela nxa besiyayelapha abantu abanjalo bayaqgoka impahla zokuzivikela

Owesilisa osekhulile usesibhedlela, uhlatshwa ijekiseni evikelwa kweminye imikhuhlane ehlasela abantu abadala asebekhulile. Uhlatshwa ngumongikazi ogqoke amagilovisi ezandleni

Abantwana bayahlatshwa amajekiseni engalweni, bevikelwa kweminye imikhuhlane ehlasela abantwana abancane. Abanengi bayayesaba ijekiseni. Umongikazi nxa behlaba abantwana uyazivikela ezandleni ngokugqoka amagilavisi.

Bahlezi abantu ezitulweni abezempikahle bayahlola abantu lapha emlonyeni. Kukhona imkhuhlane okumele beyihlole abantu beqeda lapho bebahlabe amajekiseni bebavikela kuleyo mkhuhlane.

Kulezi insuku esibhedlela banamathisele amaphepha emdulini ayabe elemfanekiso yabantu abageza izandla kuqakathekile ukuthi sigeze izandla sizivikele kweminye imikhuhlane etshiyeneyo

Omama basukume phezulu nxa behambisa abantwana esibhedlela besiyathontiselwa. Ukhona umkhuhlane okumele abantwana bevikelwe kiwo yikho bethontiselwa ezibhedlela.

Ukhulu osegugile uhlezi ugqoke ikepesi ekhanda inwele sezimhlophe Owezempilakahle owesifazana uyahlola ukhulu i BP esebenzisa umtshina we BP omhlophe ophezu kwetafula .

Abazemphilakahle bayasikuthaza ngaso sonke isikhathi, ukuthi nxa umuntu eqeda ukusebenzisa isambuzi, kuqakathekile ukuthi ageze izandla. Engageza izandla esebenzisa isepha, kwesinye isikhathi angasebenzisa umlotha.

Emkhankasweni okade ukhona abantu bafike baphiwa izikipa kanye lama jacket aluhlaza amafitshane ngemuva komkhankaso abantu bacabange ukuthatha umpikitsha ukuze bekhumbule lolusuku.

Inhanganiso ebizwa kuthiwa yiUNICEF, iyakhele abantu esigabeni indawo lapho abathatha khona amanzi ezihlanzekileyo. Kukhona impompi. Abantu bagcwele bazokukha amanzi, omama bathwele amabhakede.

Esigabeni kukhona indawo lapho izakhamizi ezikha khona amanzi kuthiwa kusemgodini. Uyathola kuhlanzekile kuleyondawo bayacenta, akulangcekeza ngoba abezempilakahle bayasixwayisa ukuthi sikhe amanzi endaweni ehlanzekileyo

Kuyajabulisa ukubona abesifazana bephatheka emkhankasweni wezempilakahle. Isikhathi esinengi omama bekungabantu abaziwa betshona emakhaya umsebenzi wabo kuyikupheka, kodwa kathesi omama sebesukumela phezulu labo, usubathola endaweni ezinengi.

Izisebenzi zesibhedlela zimile zithatha umpikitsha. Bagqoke impahla ezitshiyeneyo. Bami duzane kwezakhiwo zesibhedlela eziyakhwe ngezithna ezibomvu. Kukhona njalo indawo elamazenge phambi kwabo . Bami duzane kwebhakani elibhaliweyo.

abezempilakahle abahleziyo ezitulweni ezilombala obomvu kukhona kanye lamakhiwa phakathi kwabo kulamatafula alombala omnyama kakulu lapho okulezigubhu zamanzi kanye lamaphetshana lapho ababhalela khona

Abesilisa labesifazana abasemkhankasweni wezempilakahle abanye bagqoke izikipa ezimhlophe abanye njalo bagqoke izikipa ezilombala oluhlaza okwesibhakabhaka emakhanda bagqoke amakepesi amhlophe. Zinengi izinto abazifundiswayo emkhankasweni lowu eziphathelane lendlela okumele bevikele ngayo abantu emikhuhlaneni eminengi.

Abezempilakahle abasesigabeni, bahamba bebhoda bedinga abadala asebekhulile. Kukhona inhlanganiso ethi ingathola umuntu omdala egulu, bayaphiwa amaphilisi mahala. Ngakho abezempilakahle bayabhoda esigabeni, badinga abantu abadala ukuthi babelaphe bebaphe lamaphilisi.

Abezempilakahle bayasikhuthaza ngasosonke isikhathi ukuthi lapho esithatha khona amanzi kumele kuhlale kuhlanzekile ngasosonke isikhathi njalo sithathe amanzi ahlanzekileyo.

Abantu bayaxwayiswa ngabezempilakahle ukuthi besebenzise amanzi ahlanzekileyo njalo lapho okukhiwa khona amanzi kumele kuhlale kuhlanzekile ngaso sonke isikhathi, lamabhakede abakhelela kiwo amanzi lawo egeziswe ehlanzeke.

kukhona inhlanganiso epha abantwana ukudla abezempilakahle bayapha abantwana ukudla omama bayabe behlezi bethwele abantwana njalo omama labo baphiwa izikipa ezimhlophe yileyo nhlanganiso bazi gqokile

Siyabonga imfundiso yabadala iyazwakala ebantwaneni, abantwana bayatshelwa ukuthi begeze izandla ngaso sonke isikhathi nxa beqeda ukudlala bayageza abantwana izandla bezivikela kweminye imikhuhlane.

Kwesinye isikhathi abantu bezempilakahle bayaxoxisana labantu esigabeni abayabe bebuyile ukuzobayelapha imikhuhlane etshiyeneyo .Kuqakathekile ukuthi abantu bengafihli nxa bebuzwa ngabezempilakahle bekhulume khona bezathola usizo .

Ukuqakatheka kwamanzi empilweni zabantu, amanzi adlala indima enkulu, siyanatha amanzi, siyageza siyapheka ngawo. Kodwa abezempilakahle bayasiqonqosela ukuthi sisebenzise amanzi ahlanzekileyo.

Kumkhankaso wezempilakahle kukhona abantu abayabe bebizwa kuthiwa yiziphathamandla njalo isikhathi esinengi bandise ukuhlala phambili owesilisa omileyo ogqoke isudu emnyama uphiwe ithuba kulo umkhankaso ukuthi akhulume.

Abantu bezempilakahle bahlale insuku ezine esigabeni beselapha abantu njalo bebahlaba labantu amajekiseni bebavikele emikhuhlaneni etshiyeneyo. lamuhla lilanga labo lokucina bayahamba bacabange ukuthatha umpikitsha.

Abezempilakahle abagcwele esibhedlela sabantu abagula ingqondo bahlezi abanye njalo bamile abesilisa labesifazana sebeqedile umhlangano akade bekiwo sebethatha umpikitsha ukuze bakhumbule leli ilanga.

Abantu abanengi abahlala bexwayiswa ngokuthi bengabo sebenzisa izidaka mizwa ekucine imiphumela yezidaka mizwa yikuthola umuntu wakhona esehlanya umthole edobha amaphepha yedwa lokhu kudingakala ukuthi abahanjiswe esibhedlela zabantu abagula ingqondo bayethola usizo

Abantwana abasesibhedlela sabantu abagula ingqondo, isikhathi esinengi nxa umntwana eselomkhuhlane uyambona ngendlela oyabe esenza ngayo. Uyaphomba ukuhleka lezinto ezingahlekisiyo.

Esibhedlela ungangena phakathi duzane komduli kukhona ibhentshi lapho izigulane ezifika zihlale khona zisalinde ukungena zibone odokotela, kukhona njalo lendawo elotshani obuluhlaza.

Abezempilakahle abasesibhedlela abagqoke impahla eziluhlaza. Bonke bavalile amakhala Kanye lemilomo bezivikela emikhuhlaneni eminengi esigcwele kulezi insuku.

Umama uhlezi embhedeni esibhedlela ubesele nsuku ezintathu evalelwe ngakho sengcono udokotela uxoxisana lomama engaka mkhululi ukuthi ebuyele ekhaya uphiwe lamaphilisi utshelwa ukuthi afike ewasebenzise njani.

Abezempilakahle siyababonga kakhulu ngokusindisa impilo zabantu. Bayahamba ezigabeni behlola abantu imikhuhlane eminengi njalo kwesinye isikhathi bayapha abantu amaphilisi mahala.

Namuhla esibhedlela bekugcwele bekungelazitulo zokuhlala kumbe amabhentshi. Abantu abanengi kade bezolatshwa, abanye njalo bezothatha amaphilisi, laba abanatha amaphilisi wegcikwane leHIV.

Ukuqakatheka kwamabhakane ayabe esekiliniki kunceda abantu ababuya bedinga Ikilinika bengayazi bahle babone ngebhakane eliyane libhaliwe ibizo lekikiniki.

Abantu abanengi bafike behlale emabhentshini awesibhedlela besalindele ukungena belatshwe ngodokotela kukhona njalo lomunye ohleziyo enqoleni yabantu abagogekileyo ongakwanisi ukuhamba laye bayabuya bemfuqa ngenqola leyi ngoba ilamavili ezothola ukulatshwa esibhedlela

Esibhedlela kukhona indlu eyabe ilombeda lapho isigulane esifika silalekhona nxa sihlolwa njalo emdulwini lapha kwandise ukunamathiselwa amaphepha ayabe ebhaliwe ukuze abafika kule indlu bebale

Ukwakhiwa kwamakiliki amanengi nguhulumende kuyanceda kakhulu, abantu abagulayo abasahambi imango emide, umuntu usehamba duzane kwekiliniki okiyo afike athole usizo kukhona omongikazi labo odokotela abalapha izigulani.

Abantu abagula kakhulu bayalaliswa esibhedlela kukhona izindlu lapho okulala khona izigulane okuyabe kulemibheda izigulane ezingomama lazo zilaliswa zodwa ezingabobaba lazo uyazithola zodwa abahlanganisi omama labobaba esibhedlela.

Abantu abagula kakhulu odokotela bayabalalisa esibhedlela kukhona izindlu lapho okugcinwa khona abantu labo kuyabe kule mbheda abalala kiyo odokotela benzela ukuhlola abantu labo beseduze

Abafundi abafundela ukuba ngodokotela kukhona indlu lapho abafundela khona. Kuyabe kulezitulo kanye lamakhabothi alamashelufu amanengi agcwele imithi phakathi, lapho abafundi abafundiswa khona ukusebenzisa leyo mithi. Kukhona njalo lezimpompi lapho okugezwa khona izandla nxa sebeqedile ukufundela leyo mithi.

Ikhabothi elamashelufu lapho okuhlala khona imithi esetshenziswa ngabantwana esikolo. Kukhona njalo lesinki elempompi lapho okugezwa khona izandla nxa sebeqedile ukusebenzisa leyomithi. Abantwana abafundela ukuba ngodokotela indlu abafundela kiyo.

Esikolo sabafundi abafundela ukuba ngodokotela, kukhona amaphetshana anamathiselweyo emdulini wendlu abafundela kiyo. Amaphetshana lawa atshengisa imifanekiso yabantu ababulawa yimikhuhlane etshiyeneyo.

Abantwana abafuna ukufundela ukuba ngodokotela, kukhona izikolo lapho abahamba khona besiyafundela ubudokotela babo. Bahamba okweminyaka eminengi, njalo bafundiswa izinto ezinengi lapho, okugeqela ukusetshenziswa kwamaphilisi kanye lemithi.

Isikolo sabantwana abafundela ukuba ngodokotela bamile esikolo bagqoke amajazi amhlophe ngemuva kwabo kulamabhakane amabili elinye libhalwe ibizo lesikolo.

Emgwaqweni bekungahambeki, bekugcwele abantu abaye emkhankasweni wezempilakahle. Bebethwele amafulegi amakhulu abhaliweyo ngamabala amhlophe. Bona bebegqoke izikipa ezifananayo ezimhlophe bonke.

Labantu abadala kwesinye isikhathi nxa behlatshwa ijekiseni bayacimeza ubona ukuthi umuntu uzwa ubuhlungu bayahlatshwa abantu amajekiseni bevikelwe emikhuhlaneni eminengi esigcwele.

Umkhankaso wezempilakahle ofundisa abantu ukuthi kumele bedle ukudla okuhlanzekileyo okuzayenza imizimba yabo ihlale ihlanzekile njalo ivikelekile emikhuhlaneni eminengi etshiyeneyo.

Esibhedlela kwakhiwe kuhle kakhulu phezulu uphahla lupendiwe ngependa eluhlaza okwesibhakabhaka njalo kukhona indawo elotshani obuluhlaza esibhedlela kuhlala kungcwele abantu abagulayo abadinga ukulatshwa.

Abantu abane. Ababili bamile bagqoke impahla ezimhlophe, ngabezempilakahle laba esibhedlela. Kukhona izigulabe ezilande ukuzolatshwa ezimbili ezihlezi ebhentshini ezilindele ukungena zibone odokotela.

Umama uhlezi esibhedlela ubise umntwana ogulayo udokotela usebenzisa ithuluzi yakhe ukuhlola inhliziyo yomntwana efuna ukuzwa ukuthi itshaya kuhle

Isikhathi esinengi esibhedlela odokotela bayazenzela uyathanda ngobabayatha isikhathi eside belokhu behlola umuntu oyedwa. Abantu abayabe behlezi emabhentshini belinde ukungena kubodokotela .Uthola umuntu wakhona eselele emabhentshini.

Esibhedlela kulapho othola khona abantu abagulayo abezempilakahle bayasixhwayisa ngaso sonke isikhathi ukuthi umuntu engagula kagijimele esibhedlela kukhona odokotela labomongikazi abalindele ukulapha izigulane yiwo umsebenzi wabo.

Esibhedlela kukhona indawo lapho abantu abafika behlale khona besalindele ukungena bebone odokotela njalo kuhlala kuhlanzekile ngasosonke isikhathi. Kukhona abantu abaqhatshwayo ukuze bekiline lapha esibhedlela kuhlale kuhlanzekile

Esibhedlela lapho omama ababelethela khona. Umama usebelethile uhlezi embhedeni udokotela ulokhe esathwele umntwana omncane oqeda ukubelethisa umama uyambuka

Esibhedlela kulezakhiwo ezinengi phakathi izakhiwo ziyakhwe ngezitina azika plaster umduli njalo phakathi kukhona amabhakani ayabe etshengisa abantu indawo okumele beqonde kizo ngoba kukhona lapho okulatshwa khona abantwana abancani

Ukuqakatheka kwamabhakane ezibhedlela kunceda kakhulu abantu abangakaze befike kuleso sibhedlela bahle babone ngebhakane eliyabe libhaliwe esangweni elikhulu elibhalwe ibizo lesibhedlela ngamabala amhlophe.

Ibhakane elisemgwaqweni elikhomba isibhedlela lapho esikhona. Libhaliwe lebizo lesibhedlela .Eceleni kwebhakani kulotshani obuluhlaza lezihlahla ezinkulu.

Esibhedlela kukhona abantu ababili, abahleziyo ebhentshini. Phambi kwabo kumi owezempilakahle ogqoke ijazi elimhlophe. Uxoxisana lalaba ababili. Phansi kuhlanzekile akula ngcekeza lapho abami khona.

esibhedlela ungangena phakathi umduli upendiwe ngependa emhlophe kukhona njalo ibhakane phakathi lapha elikhombisa abantu indawo ezinengi ezitshiyeneyo laloba usiya esambuzini lisakutshengisa ibhakane leli ukuthi uqonda ngaphi

Abanye abantu abagula kakhulu bayathwala ngezimota kukhona indawo lapho izimota ezifika zime khona esibhedlela. Esibhedlela kulapho esithi nxa sigula sigimele khona sisiyathola usizo kubodokotela.

Imota zesibhedlela zimile ezimbili ezithwala abantu abagulayo Abantu abagula kakhulu abangayenelisiyo ukuzihambela bodwa abantu bayatshayela esibhedlela ucingo ziyabuya izimota lezi zizothwala izigulane

Esibhedlela kukhona indawo phakathi elezitulo lapho izigulane ezifika zihlale khona. Kukhona njalo labomabhalane esibhedlela abasebenzisa amakhompuyutha. Abantu abanengi bayahamba lapho besiyabhadala izimali. Kukhona izimali ezikhitshwayo esibhedlela.

Amabhokisi amanengi ase kemisi alemithi etshiyeneyo eyokulapha abantu abagulayo kwesinye isikhathi kungaba lamaphilisi kumbe imithi yokukhwehlela okusiza abantu abagulayo.

owezempilakahle ohleziyo ogqoke impahla eziluhlaza engaba sesibhedlela kukhona imitshina eminengi lapha ehlola abantu abanengi imitshina leyi yenza impilo zabantu zibelula ngoba iyahlola amanye amagcikwane ayabe ecatshile

Abantu abasesibhedlela kukhona isakhiwo esibhaliweyo ngamabala aluhlaza okwesibhakabhaka njalo kweyinye indawo sipendiwe. Bami phambi kwesakhiwo baqeda ukuhlanyela izihlahla esibhedlela

Esibhedlela loba emakhemesti loba emakiliniki kukhona imithi eyabe isemakhabothini , amakhabothi lawa alama shelufu amanengi kuyabe kugcwele imithi eminengi esemabokisini. Ungahamba ugula kukhona umongikazi ofike ekunike umuthi oyabe uwubhalelawe ngodokotela.

Isigulane esilensuku ezintathu basithethe igazi bayalihlola elabhorethi ngakho silande ukuzozwa impumela yegazi laso. Udokotela uthwele impumela esandleni, uyachasisela isigulane abakutholileyo.

abazempilakahle abasendlini lapho okugcwele khona imitshina eminengi abayisebenzisa nxa behlola izigulane bonke bavalile amakhala kanye lemilomo ,kulemkhuhlane lezi insuku etholakala emoyeni

Isikhathi esinengi abantu abamhlophe izikhumba zabo ziyahlala ziluma kwezinye izikhathi ziphume amaqubu amancane abomvu kuqakathekile ukuthi begijimele ezibhedlela beyethola ukulatshwa kubo dokotela.

Nxa singabantu kumele sihlale sivakatsha esibhedlela ngaso sonke isikhathi ukuze odokotela basihlole emzimbeni sibeyazi imikhuhlane esiyigulayo singahambi esibhedlela ngoba sesigula

kwesinye iskhathi kukhona abantu abagula umkhuhlane wenhliziyo uyathola umuntu wakhona engasayenelisis ukuphefumula kuhle umkhuhlane lowu uyingozi kakhulu kumele umuntu onjalo ethole usizo kubo dokotela kusase masinya

Abantu abamhlophe izikhathi ezinengi ikhumba zabo ziyaphuma izilonda kumbe amaqubu amancane uthole sebenwaya kukhona amafutha odokotela abafika bebabhalele wona esibhedlela beyewathenga

Imtshina etholakala esibhedlela imitshina leyi iyangceda kakhulu odokotela kukhona eminye imikhuhlane odoketela abayabe bedinga ukuthi besebenzise imitshina ukuze bebone amangcikwane ayabe ecatshile phakathi komuntu

abantu abanengi abamhlophe izikhumba zabo zihlala ziluma ngaso sonke isikhathi uyathola umuntu esezinwaye waze wazilimaza esebomvu esephuma igazi kumele abantu abanjalo beyethola usizo ezibhedlela kukhona odokotela absebenza ngezikhumba zabantu.

Omunye umkhuhlane oyingozi yimkhuhlane weasima. Abantu abaleasima bayabe bevaleka iskhathi esinengi. Umuntu wakhona angaba sendaweni engwele uthuli uyavaleka, njalo umkhuhlane lo usahlela kakhulu amaphaphu.

Abantu abanengi sigula imikhuhlane etshiyeneyo. Eminye imikhuhlane iyahlasela inyawo, eminye njalo umzimba kumbe izandla uthole umuntu egcwele izilonda emzimbeni. Kuqakathekile ukugijimela esibhedlela ayethola usizo kubo dokotela.

Indlu lapho odokotela abahlinzela khona umuntu nxa bemelapha omunye umkhuhlane othile odinga ukuthi ahlinzwe lapho odokotela bayabe begqokile amagilovisi ezandleni bevalile amakhanda kanye lemlomo.

Ubaba usekhulile uyagula usesibhedlela owezempilakahle owesilisa uzama ukubamba ubaba emhlalise phansi khona ezamhlola emnike amaphilisi kanye lokuhlaatshwa ijekiseni.

Elaboratory sithola imithi eminengi etshiyeneyo kukhona njalo eminye imithi okumele igcinwe endaweni eqandelelayo, kukhona ifridge lapho okufakwa khona imithi leyo.

Eminye imithi etholakala elaboratory iyabe idinga ukuthi udokotela azivikele ezandleni nxa esesebenzisa leyo mithi, ngoba ilobungozi ingacina ilimaza udokotela izandla nxa engazivikelanga.

Elabhorethi kulabo dokotela abasebenzela kuleyo ndawo abayibo abakwazi ukusebenzisa imitshina egcweleyo lapho. Imitshina leyi isetshenziswa ngokutshiyana njalo ihlola izifo ezitshiyeneyo emzimbeni yabantu.

Ikhabothi emhlophe elemithi esezigumbini etholakala elabhorithori sithola imitshina eminengi kule indawo njalo elabhorithori kume kuhlale kuhlanzekile ngaso sonke isikhathi.

Abantu abanengi isikhathi esinengi nxa begula odokotela bayathatha kungaba yimithambiso, isikhwehlela kumbe amagazi. Bahambe lakho elabhoretori lapho okugcwele khona imitshina eminengi . Bafike behlole lezozinto befuna ukubona imikhuhlane egulwa ngabantu.

Udokotela osebenzela elaboretory ugqoke ihembe elemikhono emide ebomvu ubambe umtshina olombala omhlophe elaboretory sithola imtshina emnengi eyokuhlola izigulane.

Okumagajana okusetshenziswa ngodokotela baselaboratory nxa bethatha amagazi abantu kumbe izikhwehlela loba umthambiso bayakusebenzisa behambe lakho elaboratory sebesiyahlola

Isigulani silele eLabolatory embhedeni omhlophe phezulu kwesigulani kulomtshina olombala omhlophe udokotela umile esinye isandla sibambe umtshina phezulu esinye sibambe esiswini sesigulani uyamhlola

Esibhedlela kukhona indawo okubizwa kuthiwa kuselabhoretori lapho odokotela abathatha amagazi abantu kanye lemithambiso besiyakuhlola kuleyo ndawo njalo kukhona lapho okunanamathiselwe khona iphepha elimhlophe elibhaliweyo ngamabala amnyama.

Itafula enkulu elombala omhlophe kukhona icomputer lapho esetshenziswa ngodokotela kanye lemitshina etshiyeneyo ehlola izigulane kukhona njalo iphetshana elinamathiselwe emdulwini.

Odokotela abasebenzela elaboratory sebesebenzisile imitshina yabo yokuhlola abantu abagulayo kukhona impumela asebeyithwele eyabantu ekade bebahlola.

ELaboratory kugcwele imitshina emnengi, imitshina leyi inceda kakhulu odokotela nxa behlola izigulane njalo kukhona eminye imitshina ehlola ukuhamba kwegazi emuntwini.

Itafula enkulu elombala omhlophe phezulu kwetafula kulomtshina omhlophe kanye legabha elilombala olithanga. Kukhona njalo izitulo lapho odokotela abahlala khona lapho elaboratory. Lekhabothi egcwele imithi elombala omhlophe.

Elabhorethi kulabo dokotela abafundela ukusebenzisa leyo mitshina egcwele lapho. Imitshina eminengi iyahlola izifo ezitshiyeneyo njalo kukhona imitshina ekwanisa ukuhlola imbambo zomuntu kumbe ingaphakathi yomuntu.

kukhona indlu esibhedlela okuthiwa kuse laboritary lapho esithola khona imitshina eminengi emikhulu kanye lemincane esetshenziswa ukuhlola izifo ezitshiyeneyo njalo ikhona imibheda lapha izigulane ezilala khonana nxa zihlolwa

Elaboritori kumele kuhlale kuhlanzekile ngaso sonke isikhathi zinengi izinto eziyenziwa kule indawo kuyahlolwa amagazi abantu loba imthambiso kwesinye isikhathi ilezikwehlela kukhona njalo imitshina eminengi esetshenziswa ngodokotela

Isikhathi esinengi odokotela bonke abasebenzela elabholitori bahlala begqokile amagilovisibezivikela kweminye imithi abayisebenzisayo eyabe ilobungozi nxa ungazi vikelanga izandla.

Eminye imitshina esiyithola elaboratory, imkhulu okokuthi bayangenisa umuntu phakathi nxa besiya mhlola. Eminye njalo imncane, iyatshiyana imtshina.

Itafula enkulu elombala omhlophe etholakala elaboratory lapho okubekwa khona eminye emitshina, minengi imitshina esiyithola elaboratory ehlola izifo ezitshiyeneyo enzimbeni yabantu.

Esibhedlela kukhona indlu lapho okuhlolwa khona abantwana. Abantwana kababahlanganisi labantu abadala, ngoba kukhona eminye imikhuhlane engacina isihlasela abantwana abancane.

Umama usesibhedlela umbathe ilembu elimhlophe ulimele lapha ekhanda odokotela sebemelaphile bambhanditsha nge "bandage" emhlophe kukhona njalo umutshina endlini lapho umama ohlezi khona eceleni komtshina kumi owesilisa.

Udokotela uhlezi eceleni kwakhe kuletafula elombala onsundu egcwele imithi oyisebenzisayo nxa eselapha izigulane ugqokile amagilovisi ezandleni ulungisa ijekiseni yakhe ukuthi ahlabe umntwana ohleziyo phambi kwakhe

Abezempilakahle ababili abaqoke amajazi alombala oluhlaza okwesibhakabhaka, kukhona umtshina abawusebenzisayo bahlola ubude kanye lobufitshane bomntwana ukuze bemelaphe kuhle.

Ukusetshenziswa kwamathulusi esibhedlela kuyanceda kakhulu izigulane kanye labodokotela. Kukhona njalo lemitshina abayisebenzisayo. Eminye imikhuhlane iyabe idinga ukuthi udokotela asebenzise umtshina ukuze abone lawo magcikwane asemzimbeni.

Kwesinye isikhathi kukhona abantu odokotela abathi bebahlola, bethole ukuthi kabalagazi eliyeleyo emzimbeni. Bayamba bayethengiswa igazi. Igazi njalo liyabiza. Lilentengo ephezulu. Kodwa ngoba umuntu kuyabe kumele bemfake. Bayalithenga bunjalo.

Ithekinologi ilokhu isiya iqhubeka isiya phambili. Abanye abantu abangela mazinyo aphumayo ngoba ebuhlungu. Kukhona amazinyo esikhiwa odokotela abafika bekufake wona esibhedlela, kodwa ayabiza intengo yawo iphezulu.

Amathulusi amanengi esiwathola esibhedlela okugoqela izigelo lazo uyazithola amanengi njalo alombala ocazimulayo , kukhona lethulusi esetshenziswa ngodokotela ukutshaya kwenhliziyo yesigulane .

Ukusentshenziswa kwemitshina esibhedlela kuyanceda kakhulu kukhona imitshina ehlola ukuhamba kwegazi emzimbeni yabantu eminye njalo ihlola imikhuhlane etshiyeneyo.

Imitshina iyanceda kakhulu kulezi insuku eminye imikhuhlane ebulala abantu egoqela imikhuhlane yamaphaphu, izinso kumbe inhliziyo, kukhona imtshina ehlola lezo zinto.

Ukusetshenziswa kwemitshina egcwele ezibhedlela kuyanceda kakhulu ebantwini abagulayo kuba lula kubo dokotela ukubona ukuthi abantu babulawa yiziphi izifo ,kukhona amanye amagcikwane ayabe echatshile kodwa ungahlola ngomtshina uyawabona.

Esibhedlela nxa ubulawa ngamazinyo gijimela uyebona odokotela abasebenza ngamazinyo ababizwa ngesikhiwa kuthwa ngama dentist. Kukhona amathulusi abawasebenzisayo nxa bekukhipha izinyo laloba bekubisela izinyo eliyabe lidinga ukufilwa.

Isitulo esiseceleni komtshina esilombala oluhlaza lapho isigulane esifika sihlale khona nxa odokotela besihlola ngomtshina minengi imitshina esetshenziswa ngodokotela ezibhedlela ukuhlola izigulane.

Ezibhedlela odokotela kulezi insuku abasathwali nzima nxa behlola izigulane. Sokulemitshina eminengi encedisa odokotela ukuthi bebone amanye amagcikwane ayabe ecatshile emzimbeni yabantu.

Isikwama esithwele amathulisi asetshenziswa ngabodokotela ezibhedlela nxa odokotela besiya kweyinye indawo besiya lapho izigulane bayathwala isikhwama lesi ngoba siyabe silamathulisi.

Esibhedlela kukhona imitshina Kanye lamathuluzi okusetshenziswa ngodokotela. Imitshina bayisebenzisa ukuhlola abantu imikhuhlane etshiyeneyo. Amathuluzi bawasebenzisa nxa belapha izigulane.

Isitulo esilombala oluhlaza okwesibhakabhaka lapho isigulani esihlala khona nxa sihlolwa. Kukhona njalo eceleni kwesitulo umtshina, odokotela abawusebenzisa ukuhlola isigulane.

Isitulo esilama viri uyakwanisa ukusifuqa silombala omnyama phansi silensimbi ecazimulayo lapho ohlala khona kulombala oluhlaza okwesibhakabhaka, isitulo lesi sithilakala esibhedlela lapho abagulayo abahlala khona nxa behlolwa.

Esibhedlela kugcwele imitshina eminengi esetshenziswa ngodokotela nxa behlola izigulani. Kukhona imitshina ehlola ukuhamba kwegazi emzimbeni, eminye njalo bayisebenzisa ukuhlola ibp kumbe umkhuhlane wetshukela.

Kulezi insuku imsebenzi yabodokotela ezibhedlela isilula, abasathwali nzima nxa kubuya abantu abagulayo. Kukhona imitshina eminengi lapha esibhedlela, ehlola izifo ezinengi emizimbeni yabantu. Bayayisebenzisa leyo mitshina odokotela ukuhlola abantu.

Ukusetshenziswa kwemitshina esibhedlela kuyanceda kakhulu izigulane. Baphangisa bebone ukuthi isigulane sibulawa yiwuphi umkhuhlane. Ngoba kukhona amanye amagcikwane ayabe ecatshile okudingakala ukuthi kusetshenziswa imitshina ukuze kuhlolwe lawo magcikwane.

Amathuluzi asetshenziswa ngodokotela. Wonke amathuluzi lawa alombala ocazimulayo. Bawasebenzisa kakhulu nxa behlinza isigulane. Amathuluzi lawa ayageziswa ngemuva kokusetshenziswa ekhitshwa ingcekeza.

Esibhedlela kutholakala imitshina eminengi imitshina egcwele ezibhedlela ihlola abantu njalo ihlola imikhuhlane etshiyeneyo imitshina leyi yonke isebenzisa amagetsi.

Amathuluzi asetshenziswa ngodokotela ezibhedlela nxa behlinza izigulane. Isikhathi esinengi kuyabe kulabomongikazi, yibo abayabe bebambe amathulusi lawa beqhubela odokotela.

Ithulusi esetshenziswa ngodokotela ithulusi leyi ngeyokuhlola ukutshisa komzimba wesigulane bayakufaka yona esiphaqeni kumbe entanyeni behlola ukutshisa komzimba.

Abantu abalimeleyo oyabe engakwanisi ukuzihambela yedwa kukhona insimbi esibhedlela odokotela abafika bebaphe zona ngesikhiwa esikubiza sithi ngama crutch ancedisa abantu abalimeleyo ukuhamba.

Umtshina otholakala esibhedlela oyelula abantu abagulayo abayabe belimele enyaweni uyanceda kakhulu umtshina lowu kukhona njalo okunye okuyizicathulo kwelabha okugqokiswa abantu laba nxa bezelula kulomtshina.

Abantu abagulayo kulezi insuku esibhedlela sekugcwele imitshina eminengi ehlola izifo ezitshiyeneyo emzimbeni eminye uyathola imncane imtshina eminye njalo iyabe imkhulu iskhathi esinengi imitshina esiyithola ezibhedlela isebenzisa amagetsi

Imitshina esigcwele ezibhedlela kudala kwakungela mtshina. Imitshina yayitholakala ezibhedlela ezinkulu kuphela ngakho uhulumende izibhedlela ezinye lazo sezithengele imitshina kanye lasemakilinika.

Okungamagajana okusetshenziswa ngodokotela Nxa behlola amagazi abantu bayafaka phakathi, bebe sebewahambisa elabhorethi lapho amagazi ayabe esiyahlolwa khona. Kukhona njalo lemitshina esetshenziswa ngodokotela ukuhlola izigulane.

Imtshina eminengi esiyithola esibhedlela. Eminye iyabe ilombala omhlophe .Njalo phansi lapha imtshina yakulezi insuku isilamavili .Udokotela uyakwanisa ukufuqa umtshina lowu nxa esesiyahlola esinye isigulane .

Ithulusi emhlophe ithulusi esetshenziswa ngodokotela ithulusi leyi bayisebenzisa nxa behlola ukutshisa komzimba wesigulane bayayi faka ekhwapheni okwesikhathi esilutshwana.

Ukusetshenziswa kwamathulusi kuyanceda kakhulu odokotela nxa behlinza umuntu ogulayo. Kukhona njalo lemisthina ebancedisa ukubona lawo magcikwane bengakahlinzi umuntu.

Imitshina esiyithola kulezinsuku esibhedlela yonke imitshina leyi isebenzisa amagetsi nxa amagetsi engekho odokotela abakwanisi ukusebenzisa njalo imtshina ihlola imkhuhlane etshiyeneyo emzimbeni yabantu

Esibhdlela kugcwele imtshina eminengi. Imtshina leyi iyenza imsebenzi yabodokotela ibelula. Ngoba kukhona amanye amagciwane ayabe ekhona emzimbeni adinga ukuthi odokotela besebenzise imtshina ukuze bewabone.

Esibhedlela kukhona indlu lapho Abahlolela khona izigulane besebenzisa imitshina eminengi etshiyeneyo kukhona njalo lezitulo lapho izigulane ezifika zihlale khona nxa zihlolwa eceleni kwemitshina

Imbodlela encane elomuthi. Bathwele ijekiseni , bathatha umuthi kuleyombodlela ukuze beyehlaba isigulane besivikela kweminye imikhuhlane ethile esigcwele kulezi nsuku.

I"tray" esetshenziswa ngodokotela kumbe omongikazi esibhedlela bayafaka imithi yabo behamba bebhoda behlaba izigulane kwesinye isikhathi bayayisebenzisa ukufaka ukudla nxa bezokupha izigulane ezileleyo.

Esibhedlela kukhona indlu lapho okuhlolwa khona izigulane. Kugcwele imitshina eminengi ehlola izifo ezitshiyeneyo njalo kukhona lembheda lapho izigulane abazilalisa khona nxa bezihlola.

Kugcwele amaphilisi amanengi amanye njalo asemabhokisini leminye imithi isemagabheni , amabhokisi lawa ayimihlobo hlobo etshiyeneyo kukhona njala amakhondomu asentshenziswa ngobaba nxa besiya emacansini labo mama.

Imithi eminengi esemaphepheni eyakulezi insuku. Imithi leyi ilapha izifuyo emakhaya njalo ibhaliwe indlela okumele belaphe ngayo izifuyo lendlela abazayisebenzisa ngayo sebelapha izifuyo.

Imithi yakulezinsuku eyelapha imikhuhlane etshiyeneyo eyabe isemagabheni amhlophe njalo evaliwe amagabha lawa ayabhalwa ibizo lomuthi ngendlela umuthi okumele usetshenziswe ngawo.

Imithi esezigubhini ezikhanyiselayo. Umuthi ongamanzi. Osetshenziswa ngabantu abagulayo. Imithi leyi isikhathi esinengi iyabhala indlela okumele abantu bawusebenzise ngayo, ukuze bangacini besenza okungayisikho. Kuyabhalwa njalo lebizo lomuthi.

Imbodlela encane eyomuthi, umuthi lowo usetshenziswa ukuthontisela abantu abalamenhlo abuhlungu. Kwesinye isikhathi abantu uyathola benwaya amehlo eseze ephume izilonda eceleni kuqakathekile ukuthi basebenzise umuthi lowo.

Imithi minengi enathwayo nxa umuntu ekhwehlela, kuya ngokuthi wena ubhalelwe wuphi umuthi ngudokotela. Eminye imithi yandise ukuba semabhokisini aluhlaza. Amabhokisi lawa ayabhalwa ibizo lomuthi, ngendlela umuthi okumele usetshenziswe ngayo.

isigubhu somuthi esisetshenziswa ngabantu abagulayo silombala omhlophe njalo sivaliwe ukuze umuthi ophakathi ungatshaywa ngumoya sibhaliwe njalo ibizo lomuthi

Igabha elimhlophe elomuthi elibhaliweyo ibizo lomuthi livaliwe njalo ukuze umuthi ungatshaywa ngumoya , eceleni kwegabha kule bhokisi lomuthi elilombala omhlophe Kanye loluhlaza lalo libhaliwe.

Amafutha okugcoba asegabheni elimhlophe. Amafutha lawa agcotshwa kakhulu ngabantu abalemizimba elumayo kumbe abalezikhumba eziphuma amaqhubu. Amafutha lawa abhaliwe ibizo lawo, abizwa kuthiwa yi E45 cream.

Ibhokisi lomuthi olapha abantu abagulayo lilombala oluhlaza kanye lomhlophe. Njalo libhaliwe ukuthi umuthi ngowawuphi umkhuhlane. Njalo lisentshenziswa njani.

Isikhathi esinengi nxa sithenga amaphilisi loba siwaphiwa esibhedlela amaphilisi andise ukuba sebhokisini, ibhokisi leli liyabhalwa ibizo lamaphilisi libhalwe lokuthi amaphilisi alapha wuphi umkhuhlane.

Imithi eminengi enathwa ngabantwana abancane yokukhwehlela yandise ukuba semabhokisini. Njalo amabhokisi lawo isikhathi esinengi ayabe elomfanekiso wabantwana abancane uhle unanzelele ukuthi ngumuthi onathwa ngabantwana abancane.

Ibhokisi elilombala omhlophe elamaphilisi livaliwe. Ibhokisi leli kumele lihlale livaliwe ngasosonke isikhathi ukuze amaphilisi aphakathi engatshaywa ngumoya asebenze kuhle.

Ibhokisi lomuthi wakulezi insuku elilombala omhlophe elibhaliweyo ibizo lomuthi liyabhalwa njalo lokuthi umuthi welapha wuphi umkhuhlane lendlela abantu okumele basebenzise ngayo umuthi.

Amafutha agcotshwa ngomama kumbe abalezikhumba ezilumayo. Amafutha lawa ayenza izikhumba zabomama zitshelele njalo ayasusa amabala emzimbeni yalabo abalezilonda.

Abantu abanengi abathandi ukubala okuyabe kubhaliwe ebhokisini umuntu ugijimela ukusebenzisa umuthi ophakathi acine esesebenzisa umuthi ngendlela engasiyo ngoba engabalanga okubhaliweyo

Bonke abahlutshwa ngemkhuhlane wamehlo abagijimele esibhedlela bayaphiwa umuthi. Umuthi uyabe usebhokisini elimhlophe elibhaliweyo ngamabala amnyama. Umuthi lowu uyawuthontisela emehlweni.

Amaphilisi ayimihlobohlobo etshiyeneyo. Kukhona amaphilisi anathwa ngomama abamunyisa abantwana, kukhona njalo amaphilisi anathwa ngomama bezivikela ukuthi bangazithwali.

Amaphilisi ayimihlobohlobo eminengi. Abantu banatha amaphilisi atshiyeneyo ngoba begula imikhuhlane ehlukeneyo. Iphilisi lephilisi lilomkhuhlane eliwelaphayo emuntwini njalo ayafakwa emabhokisini.

Indlu esibhedlela lapho okugcinwa khona imithi eyabe isemabhokisini eyokulapha izigulane nxa usuka ku dokotela sekubhalele umuthi ebhukwini uyahamba kuleyondlu kukhona umongikazi ofika umnike ibhuku akuphe umuthi oyabe uwubhalelwe ngudokotela

Isikhathi esinengi amabhokisi ayabe elemithi ayabhalwa izixwayiso okumele abantu besebenzise ngawo umuthi njalo bayabhala lokuthi umuthi ophakathi kwebhokisi ulapha wuphi umkhuhlane

isikhathi esinengi imthi iyabe ifakwe emabhokisini njalo amabhokisi lawa ayabhala indlela umuthi okumele usetshenziswe ngayo abantu bagijimela ukusebenzisa umuthi bengabalanga okuyabe kubhaliwe emabhokisini

Amabhokisi amanengi alemithi eyelapha imikhuhlane etshiyeneyo. Amabhokisi lawa ayabhalwa ibizo lomuthi njalo ebhalwe lalo mkhuhlune oyabe uselatshwa. Kwesinye isikhathi lezixwayiso indlela okumele umuthi usetshenziswe ngayo uyabhalwa.

Amaphilisi ayimihlobohlobo etshiyeneyo njalo nxa sigula siphiwa amaphilisi atshiyeneyo ngodokotela lokhu bakwenza ngoba izifo ezilatshwa ngamaphilisi lawa ziyatshiyana lamaphilisi lawo yikho uthola etshiyene.

Abantu ababulawa ngumkhuhlane wamehlo ahlala ebuhlungu kumbe elumaa abagijimele ezibhedlela kukhona imithi odokotela asebeyinika abantu ababulawa yimkhuhlane enjalo beyethontisela emehlweni

imithi esemabhokisini nxa ibekwa ayiphombu ukubekwa nje ilendlela ebekwa ngayo bayathatha imithi yonke efananayo beyilayinise ngokulandelana kwayo lokhu kwenzela umthengisi akathwali nzima uyakwazi ukuthi umuthi onje uwuthola endaweni enje

Imithi yakulezinsuku eyelapha abantu abagulayo. Eminye njalo iyabe isemagabheni alezivalo ezimhlophe, eminye njalo isemambodleleni amancane ayabe evaliwe. Kwesinye iskhathi siyathola lamaphilisi lawo alapha izigulane.

Umuthi wokukhwehlela onathwa ngabantwana. Ibhokisi liyabe libhaliwe ukuthi kulapha wuphi umkhuhlane, kubhalwe lendlela okumele abantwana benathiswe ngayo umuthi lowu, ukuze benganathisi abantwana umuthi ominengi becine sebegula kakhulu.

Amaphilisi esiwathola ezibhedlela kumbe emakhemisi, amanengi akhona ayabe esemabhokisi, amabhokisi lawa ayabe evaliwe ngaso sonke isikhathi ukuze amaphilisi engatshaywa ngumoya.

Esibhedlela owezempilakahke uqhubela isigulane amaphilisi uyasichasisela indlela isigulane okumele sifike sisebenzise ngayo amaphilisi njalo uyamtshela lokuthi kumele ewanathe aze aphele amaphilisi.

Amaphilisi amhlophe abantu abanengi banatha amaphilisi njalo banatha amaphilisi beselapha izifo ezitshiyeneyo emzimbeni amanye amaphilisi uyathola elombala olithanga wonke amaphilisi ayelapha.

Amabhokisi amaphilisi amathathu. Amabhokisi lawa atshiyene, kutsho ukuthi lemithi ephakathi itshiyene. Ilapha izifo ezitshiyeneyo. Kukhona njalo lamaphilisi anathwa ngabantu abagulayo eceleni.

Amaphilisi anathwa ngabantu ukuze ubuhlungu buphele emzimbeni, amhlophe. Amaphilisi ayimihlobohlobo etshiyeneyo. Kukhona amanye owathola emakhulu, amanye kwesinye isikhathi uwathole elombala olithanga. Wonke ayelapha emzimbeni.

Amaphilisi esiwa nathayo ayimihlobo hlobo eminengi nengi uyathola umuntu enatha amapilizi amaphilizi asivekela emkhuhlaneni ukuthi ingamemetheki emzimbeni yikho sinatha amaphiliz g

Abantu abanengi sigula imikhuhlane etshiyeneyo ngakho lamaphilisi esiwanathayo kawafani lendlela esiwanatha ngayo iyatshiyana , uyathola omunye enatha amaphilisi amathathu ngelanga omunye njalo enathe kanye

Amagabha amabili alamaphilisi avaliwe ukuze amaphilisi aphakathi angatshaywa ngumoya njalo amaphilisi alombala omhlophe. Amaphilisi ayimihlobohlobo etshiyeneyo.

Umuthi osembhodleleni ovalwe ngesicingo esimhlophe imbhodlela leyi ilomuthi okuthiwa yiGaviscon uyalapha kakhulu nxa umuntu eqonjelwe umuthi lowo laloba ulesilungu lela

Esibhedlela kukhona indlu lapho okule kabothi ekugcwele imithi isemabhokisini. Iminye imithi njalo isemabhodleni kumbe emagambeni, nxa uphuma kubodokotela besekubhalele imuthi, uyabuya kule indlu, bayafika bekunike umuthi owubhalele ngudokotela.

Igabha lamaphilisi elimhlophe, igabha libhaliwe ibizo lamaphilisi, lokuthi amaphilisi lawa alapha wuphi umkhuhlane. Kuqakathekile ukufaka amagabha amaphilisi endaweni abantwana abangafinyeleli khona ngoba bengacina bevula igabha leli amaphilisi wonke atshaywe ngumoya ecine engasasebenzi.

ibhokisi lomuthi elilombala omhloph elibhaliweyo ngamabala amnyama ibizo lomuthi labhalwa ngendlela umuthi okumele usetshenziswe ngayo abantu abanengi abathandi ukubala okubhaliweyo emabhokisini yikho becina besebenzisa umuthi ngendlela engayisiyo uthole umuntu wakhona elokhe engapholi

Abezempilakahle bahlezi emagcekeni esibhedlela bonke bagqoke amajazi amhlophe bahlezi emabhentshini alombala onsundu ngemuva kwabo kukhona itanka yamanzi elombala omnyama.

Ukuswela umuntu okuxoxalaye kwesinye isikhathi uthole umuntu ecabanga nzima kuyayenza umuntu ecine ehlanya kuqakathekile ukuthi ungaba lohlupho uthole umngani ongaxoxa laye ukuze ukhululeke

Ukucabanga kakhulu kwesinye isikhathi kuyenza umuntu ecine eselahlekelwa zingqondo ecine esehlanya kuqakathekile ukuthi umuntu nxa kulento emhluphayo athole abantu ozaxoxa labo.

Indlu elabantwana. Omunye uhlezi phezulu khombheda. Ukhona njalo omunye ohlezi ebhentshini. Omunye umntwana ugade ibhayisikili ubambe impondo, ibhayisikili lilamavili.

Abesilisa labesifazana abasemkhankasweni wezempilakahle bajabulile kakhulu laba abantu. Bagqoke izikipa ezifananayo abanye baphakamise lezandla emoyeni. Bagona owesifazana ogqoke isikipa esimhlophe.

Isigulane silele embhedeni udokotela wesifazana ubamba isigulane ezama ukusilalisa kuhle kugcwele imitshina eminengi lapho okulele khona isigulane eminye bayisebenzisa ukuhlola isigulane esileleyo.

Abantwana abancane bayazidlalela kuqakathekile ukuthi abantwana abasakhulayo betholakale bedlala imidlalo eminengi. Imidlalo leyi iyenza abantwana bekhule behlakaniphile empilweni njalo becabanga masinya.

umama uhlezi embhedeni uthwele umntwana umntwana uyagula umntwana segule kakhulu sezengasela mandla umongikazi ufaka umntwana idiliphu ezamncedisa ezayenza umntwana athole amandla

Abantu indawo abahamba kizo ngesikhathi sokuzijabulisa behamba lemuli zabo kugoqela labantwana kukhona imidlalo abantwana abafike beyidlale kule indawo. Abantwana bayathanda ukudlala.

Abezempilakahle bahlezi kukhona iqembu phambikwabo elabantu abahlabelayo abagqoke izikipa ezimnyama kukhona njalo abanye abathwele ama mic bewasebenzisa ukuhlabela

Eminye imikhuhlane ehlasela abantwana abancane okudinga ukuthi odokotela bangenele abantwana labo belatshwe njalo abanye abantwana bayahlutshwa ngamehlo ukhona umtshina odokotela abawusebenzisayo ukuhlola amehlo abantwana.

Umama uhlezi enyaweni zomntwana. Umntwana ulele uyagula. Emakhanda omntwana kumile owesilisa basendlini eyakhwe ngomdaka. Izindlu lezi isikhathi esinengi zitholakala emakhaya.

Abantu sigula imikhuhlane etshiyeneyo kukhona eminye imikhuhlane ehlasela amehlo eminye njalo ihlasela ikhanda kumbe izandla kuqakathekile ukuthi abantu begijemele esibhedlela beyebona odokotela abasebenza ngezikhumba zabantu

Okunye kuyazwisa ubuhlungu umntwana emncane esanda ukuzalwa ahle atholakale elomkhuhlane. Umkhuhlane lowu uyabe uvele wabamba umntwana ngesikhathi esase siswini sika mama

Isikhathi esinengi abathengisi bekhemisi, bayabe bekuhambele esikolo besiya kufundela ukuthengisa imithi etshiyeneyo. Kwesinye isikhathi ungahamba ekhemisi ubulawa likhanda ufike ubatshele bayakunika amaphilisi ayelapha ubuhlungu bekhanda.

Kwesinye iskhathi ukuhlala phansi uxoxisane lomntwana kuyanceda owezempilakahle uxoxisana lomfana lapha eceleni kwakhe. Umfana ugqoke iyunifomu. Kuqakathekile ukuthi umfana avule isifuba akhiphe okumhluphayo atshele owezempilakahle ukuze athole usizo.

Owezempilakahle ukhangele kukhompuyutha njalo ikhompuyutha ihlezi phezulu kwetafula ecazimulayo elombala onsudu ngapha duzane kwakhe usebenzisa ilephutophu kukhona njalo ikhetheni elilombala omhlophe.

Abezempilakahle abamileyo emangcekeni esibhedlela kukhona amaluba ngemuva kwabo aluhlanza acecisileyo njalo kukhona lapho okubhalwe ngamabala amhlophe emdulwini ibizo lesibhedlela.

Owezempilakahle omileyo ogqoke ijazi elimhlophe. Ezandleni lapha ugqoke amagilovisi ezivikela kweminye imikhuhlane njalo uthwele ijekiseni esandleni.

Owezempilakahle ohleziyo ogqoke impahla eluhlaza wagqoka amagilovisi emlonyeni wavala lamakhala uhlezi endlini engcwele imitshina eminengi esentshenziswa ukuhlola zigulane lemithi ebhakathi kwamabhokisi abalapha ngayo izigulani

Nxa ugula gijimela esibhedlela kukhona odokotela abazafika baqale bekuhlole bayakulalisa embhedeni kukhona imitshina odokotela abayisebenzisayo ukuhlola izigulane

Ithekhinoloji lokuthe isiya iqhubeka isiya phambili. Abezempilakahle ezibhedlela abasabhali emabhukwini, nxa bebuza izigulane mayelana lomkhuhlane yabe bayabhala kubomakhalekhukhwini kumbe kuma computer.

Isigulane silele embhedeni abane abezempilakahle abagqoke impahla ezimhlophe kukhanya ababili bebambe isigulane lesi esileleyo bayaselapha bagqoke amagilovisi amhlophe ezandleni.

Owesilisa ogqoke iyembe elemkhono emide elombala oluhlaza okwesibhakabhaka. Esandleni ugqoke inkombalanga . Uthwele umtshina osetshenziswa ukuhlola abantu abagulayo. Kulezi insuku sokugcwele imitshina eminengi.

Udokotela wesilisa uhlezi, kuletafula enkulu phambi kwakhe elombala onsundu. Kukhona icomputer phambi kwakhe. Kanye le laptop oyibambileyo ngezandla. Uqeda ukuhlola isigulane ukhangele lapha kucomputer.

Umntwana ongumfana ulimele endlebeni. Umama umhambise esibhedlela. Udokotela ufike wathatha ithulusi yakhe. Uyifake endlebeni yomntwana, ehlola umntwana.

Umuntu olimele idolo usesibhedlela bamlalisile embhedeni. Kukhona insimbi abamfake yona lapha enyaweni ,abamelula ngayo idolo . Abezempilakahle abamileyo abagqoke impahla eziluhlaza.

Owesilisa ongudokotela ogqoke ijazi elimhlophe, wagqoka lamagilovisi ezandleni, usendlini lapho okugcwele khona imitshina eminengi esetshenziswa ngodokotela nxa behlola izigulane.

Isigulane esilele embhedeni abezempilakahle abagqoke impahla eziluhlaza kukhona abamhlola isigulane kukhona njalo omunye omileyo oqhubela udokotela amathulusi okuyelapha isigulane

Ababili abesifazana abahleziyo esibhedlela, omunye ngoweze ngowezempilakahle. Itafula ilombala onsundu egcwele imithi esezigubhini, eminye njalo isemabhokisini. Abezempilakahle abalapha ngayo izigulane.

Ekhemisi kulapho okuthengiswa khona imithi yakulezi insuku abantu abagulayo baxwayiswa ukuthi bayethenga ekhemisi. Imithi eminengi uyayithola isemabhokisini njalo ebhaliwe lebizo lalowomuthi ebekwe kuhle.

Ekhemisi kulapho esithi nxa odokotela sebesibhalele umuthi bayasitshela ukuthi sihambe siyethenga leyomithi ekhemesi ngoba ekhemesi kutholakala imithi emingi eyelapha abantu abagulayo

Izakhiwo ezinengi ezekhemesi ziyabe zibhaliwe phezulu emdulini ibizo lendawo lokhu bakwenzela abantu ababuya bedinga indawo bahle babone ngokubhala okubhaliweyo phezulu

Ekhemesi imithi ibekwa kuhle. Ibekwa njalo ngendlela esebenza ngayo ngofanana kwamabhokisi. kugcwele imithi eminengi kuleyo ndawo, kanye le mithi eyelapha abantu ababulawa ngamehlo uyayithola

Eminye imithi ekhemisi uyayithola isezigubhini, eminye njalo uyithole isematshubhini. Kwesinye isikhathi uthole eminye ifakwe emabhokisini. Kugcwele imithi eminengi eyelapha izifo ezitshiyeneyo ekhemisi.

Ekhemisi kulekhabothi emhlophe lapho ababeka khona amabhokisi ayabe elemithi amabhokisi lawa alendlela abekwa ngawo njalo amabhokisi lawa athelwe imithi etshiyeneyo phakathi elapha imikhuhlane etshiyeneyo.

Abanye abantu abahlala khatshana lamakhemisi kuyabafuqa ukuthi nxa bezothenga lapha ekhemisi besebenzise izimota zabo abayabe belazo kukhona indawo abafika bamise izimota zabo njalo izakhiwo ezinengi lapha ekhemisi zibhaliwe phezulu.

Indawo ezinengi lapho okuthengiswa khona imithi kungaba sekhemisi zandise ukuba lamabhakane phandle. Amabhakane lawa ayabe ebhaliwe ibizo lekhemisi. Kwesinye isikhathi uyathola lenombolo zocingo zikhona emabhakaneni.

Ekhemisi uyathola imithi ifakwe ekhabothini, njalo iyabe ibekwe ngokufanana kwama bhokisi, ikhona njalo eminye imithi efakwa ekhemisi efakwa efrijini ukuze iqandelele akumelanga itholakale endaweni okutshisa khona.

Abathengisi bekhemesi abanengi bayakufundela ukuthengisa imithi leyi njalo nxa sesibhalelwe ngodokotela emabhukwini esibhedlela ungafika ubaqhubele ibhuku wena uyabe uyehlulekile ukubona ukuthi kubhalweni ngoba bona bakufundela bayakwanisa ukubala okuyabe kubhalwe ngodokotela bekunike lalowo muthi obhaliweyo.

Ukuqakatheka kwamafamasi amanengi asegcwele kusiza kakhulu abantu abagulayo abahambi imango emide umuntu lomuntu uthenga ekhemesi eseduze kwakhe njalo amakhemisi lawa athengisa imithi esemthethweni wonke.

Ekhemisi kumile imota ebuya izotshiya imithi lapha ekhemisi, imota elombala omhlophe ebhaliweyo njalo ilamavili amnyama phezulu ekhemisi kubhaliwe ngamabala amhlophe.

Ikhemisi ngaso sonke isikhathi kuhlala kuvuliwe ukuze bonke ababuya begula bezothenga imithi kumbe abathunyiweyo bengene phakathi kukhona umthengisi ozafika ancedise labo abazothenga

Ekemisi kugcwele imithi eminengi. Imithi leyi iyelapha izifo ezitshiyeneyo emzimbeni. Kulamapilisi, kulemithi yokukwehlela, kulemithi elapha izisu ezibuhlungu. Konke nje okutshiyeneyo uyakuthola.

Ekhemesi kuthengiswa izinto ezinengi okugoqela amaphilisi abantu abagulayo kanye lemithi yokukhwehlela leminye etshiye tshiyeneyo kukhona njalo lamabhanti athengiswa kule indawo ayenza omama bengabi lemikhaba emikhulu esiswini.

Izakhiwo eziningi lapho okuthengiswa khona amaphilisi, zandise ukubhalwa emdulwini ngamabala aluhlaza. Kuyabe kubhaliwe ibizo lekhemisi ukuze abantu abalayeliweyo bengathwali nzima. Kwesinye isikhathi ziyabe zilamabhakane njalo.

Ukuqakatheka kokwakhiwa kwamakhemisi amanengi edolobheni kunceda abantu abagulayo abayabe bedinga imithi kulawo makhemisi njalo kukhona amanye amakhemisi abantu abangangeni kuwo ngoba bethengisa ngentengo ephezulu.

Umama osekhemisi .Kwesinye isikhathi uyathola kulabo dokotela ekhemisi .Umama bamthatha igazi lapha emunweni befuna ukuhlola umkhuhlane we gcikwane le HIV.

Imithi eminengi esiyithengiswela ekhemisi isikhathi esinengi nxa iyabe ingekho emabhodleleni kumbe emagabheni iyabe isemabhokisini eyabe evaliwe. Ayabe evalelwe ukuthi umuthi ophakathi ungatshaywa ngumoya.

Iminyango yekhemisi iskhathi sonke ihlala ivuliwe njalo ipendwe ngembala emhlophe. Phezulu emnyango kulamabala abhaliweyo. Abantu abahlala khatshana le"pharmacy" nxa bebuya bezothenga amaphilisi abanye njalo bayasebenzisa amabhasikili.

Kulemota ezimileyo ekhemisi ezabantu abasuka endaweni ezitshiyeneyo bezothenga imithi lapha ekhemisi lokunye okutshiyeneyo

Ekhemisi kukhona indlela ababeka ngayo imithi, imithi bayibeka ngokufana kwayo njalo imithi eminengi Esiyithola ekhemisi iyabe isemabhokisini ilapha imikhuhlane etshiyeneyo

Kulomkhankaso wezempilakahle , bakhona abathwele ilembu elikhulu elimhlophe elibhaliweyo. Kugcwele abantu abafundiswa izinto ezinengi ezitshiyeneyo kuleyondawo, eziyakha abantu lokubavikela emkhuhlaneni.

Abezempilakahle nxa besemkhankasweni bayabe belamabhuku abafika bewatshiyele abantu abayabe bebuye kulowo mkhankaso. Amabhuku lawa abhaliwe indlela abantu okumele bezigcina ngayo njalo bezivikele emikhuhlaneni eminengi.

abantu abasemkhankasweni wezimpilakahle, abezimpilakahle bamile bagqoke izikipa ezimhlophe ezibhaliweyo ngemuva ngamabala amnyama abahleziyo ngabalande ukuzofundiswa lowu umkhankaso.

Abezempilakahle balande abantwana esikolo kulomkhankaso okhona ifundisa intsha esakhulayo amankazana kanye labafana indlela okumele beziphathe ngayo injoba besakhula bezivikele kweminye imikhuhlane

Itende elimhlophe elabantu bezempilakahle. Kulapho abahlezi khona behlola abantu imikhuhlane etshiyeneyo. Abantu basukume ngobunengi besiza kule indawo.

abantu basemkhankasweni wezempila kahle kucwele abadala kanye labantwana abezempilakahle bakhanya ngokugqoka izikipa ezimhlophe bayabuza imibuzo lapha abaphendula kuhle kukhona lemvuzo abayitholayo

Abantu abanengi kulezi insuku basukumela phezulu nxa kulomkhankaso owezempilakahle abantu ngedlela asebethwale nzima ngayo ngemikhuhlane esiqedile abantu esigabeni bayasukuma besiyakuzwa indlela abangazivikela ngayo kuleyo mkhuhlane

Zinengi indlela kulezinsuku omama abangazivikela ngazo ukuthi bengazithwali. Abanye bangahlatshwa amajekiseni abizwa ngokuthi yidepho phovera abanye njalo bengasebenzisa okunye okubizwa kuthiwa yiluphu okunye njalo kuthiwa yi inimpulanti kanye lamaphilizi enathwayo.

Umama uhlezi embhedeni. Usebelethile. Kukhona izindlu lapho omama ababelethela khona esibhedlela, njalo lezethekeli ziyavunyelwa. Zilezikhathi lapho ezibuya khona sezizovakatshela omama asebebelethile.

Abezempilakahle baqeqetsha abantu abangomama, bebafundisa omama ukuhi nxa ungumama akumelanga uhlalele izandla. Bafundise omama ukuthunga impahla ukuze bengasweli imali zokungcina imuli zabo.

Abezempilakahle bavakatshele abantwana besikolo abangama nkazana. Bafike baholisa abantwana bonke izikhavangozi zabomama abazisebenzisa nxa besiya esikhathini

Ngesikhathi sendlala abantu abanengi basizwa yinhlanganiso eyayiholisa abantu ukudla. Wawuthola abantwana behlezi sebejabulile sokugcwele iminganu phambi kwabo elokudla abantwana. Sebesidla kumele betholakale besidla.

Umkhankazo wezempilakahle befundisa abantwana abangamankazana abasakhulayo indlela okumele beziphathe ngayo nxa sebeqala ukungena esikhathini sabomama.

Abezempilakahle bayakhuthaza abantu abathandanayo ukuthi bedonsane beye esibhedlela, befike bonke bobabili bebahlole igcikwane le HIV. Bengakaqalisi ukuya emacansini

Umama uzithwele usezabeletha, esibhedlela odokotela bathi omama bonke abazithweleyo babuye nyanga zonke ukuzohlolwa. Bayabe behlola ukuthi umntwana uhlezi kuhle njalo uyaphefumula.

Emkhankasweni wezempilakahle okade kugcwele omama. Ngemuva omama kokufundiswa emikhuhlaneni eminengi okumele bezivikele ngayo, batshelwa lendlela abangazivikela ngayo ukuze bengazithwali baphiwe izipho bonke.

Kuqakathekile ukuthi omama bonke abazithweleyo nyanga zonke bevakatshele ezibhedlela besiyahlolwa. ODokotela bayabe befuna ukuzwa ukuthi umntwana uyaphefumula njalo uhlezi kuhle esisŵini. Umama uhamba esibhedlela esiyahlolwa eze eyebeletha.

Ababili abesilisa abahleziyo egangeni duzane kwesihlahla esilamahlamvu aluhlaza tshoko bayabobotheka bagonene banqunu phezulu.

Abantwana abasakhulayo abangamankazana asebezangena esikhathini sabomama bayafundiswa indlela okumele bezivikele ngayo befundiswe lendlela abasebenzisa ngayo izigcilangozi zabomama ngaphansi nxa besesikhathini

Umama usesibhedlela uhlezi embhedeni uthwele umntwana omncane oyintombazana omuhle oyisidudla okhanya ukuthi uphilile njalo umama uyabobotheka

Kuqakathekile ukuthi abantu abayenza imidlalo etshiyeneyo bezelule kuyenza imisipha ijayele nxa sebedlala ababanjwa yinkantsho abantu abanjalo ngoba imisipha iyabe isijayele

Imitshina etholakala esibhedlela. Imitshina leyi ihlola imizimba yabantu abayenza ngokugijima kumbe abayenza ngemidlalo etshiyeneyo. Bayabe behlola ukuthi umzimba ungabe ulungele ukuyayenza lowo mdlalo.

Kukhona imtshina osetshenziswa ukuhlola imizimba yabantu abagijimayo. Kumele imizimba yabo ihlolwe ukuze bebone ukuthi leyo mncintswano abayebe besiya yenza umzimba ungabe ulungele ukwenza umncintiswano.

Abantu abayenza imidlalo etshiyeneyo bayaxhayiswa ngabezempilakahle ukuze imizimba yabo ihlale ihlanzekile ngaso sonke isikhathi kukhona ukudla okumele bekudle okuzayenza imizimba yabo ihlale ihlanzekile njalo iqinile.

Owesilisa lowesifazana abasuka ejimu bathwele izikhwama zabo ezimnama, owesifazana uyaziyelula umzimba, abantu laba imzimba yabo ihlala iqinile njalo abantu laba isikhathi esinengi bayanatha amanzi amanengi emizimbeni yabo.

amanzi ayimpilo njalo abantu abanatha amanzi amanengi emzimbeni ababulawa ngamakhanda isikhathi esinengi umzimba uyadinga amanzi ikakhulu abantu abayenza imidlalo ehlukeneyo

Abantu abanengi abayenza ezemidlalo etshiyeneyo kukhona ukudla okumele bekule okuyenza imizimba yalabobantu ihlale iqinile njalo ihlanzekile okugoqela ama ephulu ,amabhanana kanye lama orenji lokunye okunenginengi.

Umtshina omncane otholakala esibhedlela olombala omhlophe phambili ucijile njalo ubhaliwe ibizo lawo. Esibhedlela sithola imitshina eminengi esetshenziswa ngoDokotela nxa behlola izigulane.

Owesifazana uhlezi eceleni kwakhe kulekhompiyutha kukhona njalo imitshina eminengi esetshenziswa ngodokotela ukuhlola imikhuhlane etshiyeneyo okugoqela lomtshina wokuhlola iBP.

ukuqakatheka kwemitshina yakulezinsuku eminye iyabe ilombala ocazimulayo njalo imtshna leyi iyabhalwa amabizo emtshina, imtshina ihlola imkhuhlane etshiyeneyo

owezempilakahle uthwele umtshina esandleni umtshina olombala omhlophe kanye lomnyama obhaliweyo ngamabala amhlophe kulezinsuku kugcwele imitshina eminengi esetshenziswa ngodokotela ukuhlola izifo ezitshiyeneyo

Amathulusi esiwathola esibhedlela, abasebenzisa ukuhlola imikhuhlane etshiyeneyo emzimbeni yabantu abagulayo. Kukhona amathulusi ahlola ukutshisa komuntu emzimbeni, kukhona njalo amathulusi ahlola umkhuhlane wetshukela kanye lamanye amathulusi amanenginengi.

Abezempilakahle bahlezi kukhona itafula elilombala onsundu lapho ababeke khona amalephuthophu abo abawasebenzisayo zinengi izinto abantu abangazibhala ezomsebenzi kuma lephuthophu kukhona njalo lamabhokisi phezulu kwetafula.

Umtshina omhlophe ohlola ukutshisa kwomzimba wesigulane kukhona njalo omunye umtshina odokotela aba abawusebenzisa ukuhlola inhliziyo yomuntu ogulayo bayabe bewufake esifubeni yesigulane

Minengi imitshina kulezi insuku etholakala ezibhedlela. Eminye unngayithola imikhulu eminye imincane, ihlola imikhuhlane etshiyeneyo. Umtshina wokuhlola umkhuhlane wetshukela, umtshina wokuhlola umkhuhlane weBP. Leminye nje eminengi etshiyeneyo.

Abantu abanengi abasebenzisa imithi yesintu nxa begula bayithola ezihlahleni ezigcwele egangeni. Ungasebenzisa impande kumbe amaxolo loba wona amahlamvu ngokwayo aluhlaza.

Isihlahlakazana esimila egangeni esilamahlamvu amancane aluhlaza, lamaluba alithanga. Isihlahlakazana lesi kukhona eminye imikhuhlane esiyelaphayo abantwini abagulayo.

Izihlahla ezinengi ezigcwele egangeni zilamahlamvu aluhlaza lapho esithola khona imithi yesintu kulezi zihlahla ziluncedo kakhulu empilweni zabantu abagulayo.

Abantu abanengi abazelapha ngemithi yesintu bazelapha ngendlela etshiyeneyo abanye ngabasebenzisa impande bayazi bilisa abanye njalo ngabathatha amaxolo ezihlahla bafake esigubhini bathele amanzi benathe

ezinye izihlahla ziyatholakala emakhaya bayazihlanyela bayahlanyela izihlahla zamalemoni kumbe ezama gwava amahlanvu wezihlahla lezi ayelapha umuntu oyabe ekhwehlela

Ukusetshenziswa kwemithi yesintu lokhe kuqhubekela phambili, akuphelelanga kubokhokho bethu. Lathi sisele sisezinyathelweni zabokhokho bethu sisebenzisa imithi leyi nxa sigula ngaso sonke isikhathi.

Imithi eminengi eyesintu esizelapha ngayo nxa sigula siyithola ezihlahleni ezinengi ezigcweleyo egangeni okuqakathekikeyo yikuba kwazi ukuthi isihlahla silapha wuphi umkhuhlane.

Izihlahla ezigcwele egangeni, ziyimihlobohlobo etshiyeneyo. Ezinye njalo zithela izithelo ezidliwayo ,izithelo lezi ziyanceda kakhulu nxa ugula .Kukhona njalo ojinja labo galikhi lakho okulapha umuntu okhwehlelayo.

Abantu abagcwele emasimini lapho okugcwele khona izihlahla zecena. Icena liyalapha kakhulu umuntu olezilonda. Ungahlikihlela umsobho walo esilondeni uyaphola.

Imithi yesintu ilokhe isetshenziswa iqhubekela phambili , sebeze besenza lamafutha okugcoba ayabe esematshubhini amhlophe ebhaliwe ngamabala aluhlaza , okuhle yikuthi bayafaka umfanekiso wesihlahla abayabe besisebenzisile ngesikhathi besenza amafutha lawa

Emasimini kugcwele abantu, abanye bagqoke izikipa ezimhlophe, abanye bagqoke izikipa eziluhlaza. Kugcwele icena lapha emasimini. Icena lingumuthi omkhulu, liyelapha eminye imikhuhlane emizimbeni yabantu kanye lezifuyo ezigcwele emakhaya.

Ibhokisi elikhulu elimhlophe, ibhokisi leli ligcwele imithi yesintu phakathi. Kulezi insuku abantu abanengi sethanda ukusebenzisa imithi yesintu beyifaka emabhokisini amakhulu.

Eminye imithi yesintu asebeyifaka ezigubhini ezinkulu ezimhlophe. Umuthi lowu uyabe uselapha umuntu oyabe ebulalwa ngumkhuhlane womgogodlla. Eminye njalo siyithola emagabheni imithi.

Imithi yesintu ephezulu kwecansi. Eminye isigigiwe yaba yimpuphu. Impuphu elombala olithanga. Eminye njalo ilokhu iyizigojwana ezincane, Eminye njalo, isase ngamahlamvu aluhlaza.

Eminye imithi yesintu kulezi insuku sebeyifaka ezigubhini emadolobheni uthole ithengiswa .Isikhathi esinengi izigubhu lezi eziyabe zilemithi yesintu bayafaka umfanekiso waleso sihlahla abayenze ngayo umuthi

Abantu abanengi abagulayo abathanda ukuzelapha ngemithi yesintu. Imithi yesintu iyalapha kakhulu njalo umkhuhlane wakhona ungavele usebenzise umuthi wesintu awuphindi uvuke emuntwini.

Amafutha okugcoba ayenziwe ngeminye imithi yesintu , Imithi yesintu ayelaphi kuphela abantu abagulayo kodwa labafuna izikhumba zabo zitshelele zibe zinhle bayasebenzisa lawo mafutha.

Egangeni sithola izihlahla ezinengi, ezinye zilamahlamvu amakhulu aluhlaza ayabe ecijile. Kukhona njalo izihlahla ezitholakala egangeni kumbe ezihlanyelwa emakhaya ezifana lesihlahla sepopo. Amahlamvu epopo ayanceda kakhulu ungawahlikihlela emuntwini olezilonda.

Izihlala ezigcwele amahlamvu aluhlaza egangeni. Abantu abanengi abagulayo bazilapha ngezihlahla lezo, abanye ngabasebenzisa amahlamvu enjalo eluhlaza abanye ngabasebenzisa amaxolo ezihlahla

Egangeni sithola izihlahla ezinengi Izihlahla ziyamila laloba kungaphi Kukhona ezinye njalo izihlahla ezihlanyelwa emakhaya. Ziyanceda kakhulu izihlahla lezi okugoqela ama guava lama lemon Amahlamvu ezihlahla lezi ayelapha nxa ukhwehlela

Abantu abanengi nxa besiya egangeni besiyathatha amahlamvu kumbe impande laloba amaxolo ,kuqakathekile ukuthi behambe beqaphelile .Egangeni kunengi okutholakalayo okulobungozi okugoqela izinyamazane kanye lenyoka.

Igabha elile sihlahla secena phakathi, njalo kukhona inkomitsho emhlophe eceleni elile zixubho ezimbili, lamathawulo agadeneyo. Isihlahla secena singumuthi kakhulu siyelapha umuntu olezilonda emzimbeni.

Ezinye izihlahla zimila egangeni, ezinye njalo ziyahlanyelwa emakhaya. Izihlahla ezihlanyelwa emakhaya ziyanceda kakhulu, ikakhulu izihlahla zamalemoni lezama guava. Amahalamvu akhona ayelapha nxa ukhwehlela. Uyawabilisa unathe umsobho.

Izihlahlakazana isizithola egangeni ezimila zinaba ezingayi phezulu ezilamahlamvu aluhlaza. Impande sezihlahlakazana lezi ziyelapha kakhulu nxa ulamazinyo akuhlungu, uyabilima impande ube usumumatha umsobho.

Egangeni sithola izihlahla ezinengi ezinye njalo ziyabe zilamaluba amhlophe. Kukhona isihlahla okuthiwa yi pawpaw .I pawpaw ungalithola egangeni .Isikhathi esinengi liyahlanyelwa uyalithola ekhaya Amahlamvu e pawpaw ayalapha kakhulu umuntu olezilonda emzimbeni

Izihlahla eselapha ngazo nxa sigula imithi yezihlahla leyi siyibiza sithi yimithi yesintu njalo ilapha imikhuhlane etshiyeneyo emzimbeni yabantu.

Izihlahla zecena ezigcwele egangeni . Icena lingumuthi wesintu njalo liyelapha eminye imikhuhlane emzimbeni. Kwesinye isikhathi kukhona amafutha ayenziwa ngalesi isihlahla secena, agcotshwa ngabantu abalezikhumba eziphuma izilonda.

Imithi yesintu ikakhulu amahlamvu ezihlahla aluhlaza tshoko. Sebeyenza ngawo amaphilisi anathwa ngabantu abagulayo. Amaphilisi lawa ayabe eselapha eminye imikhuhlane.

Imithi eminengi nxa sigula imkhuhlane efana labo mvukuzane kumbe umkhuhlane wesiki. Kudingakala ukuthi usebenzise imithi wesintu, imithi leyi iyelapha imkhuhlane leyi iphele nya emzimbeni ingaphindi ivuke.

Egangeni kulula ukuquphuna izihlahla ngesikhathi sezulu, ngoba phansi kuyabe kumanzi. Ezinye izihlahla ziquphuneka lula nxa ufuna ukusebenzisa impande zalezo zihlahla. Impande zezihlahla ziyelapha eminye imikhuhlane.

Imithi yesiNtu ilula ukutholakala yikho abantu abanengi abagulayo bethanda ukusebenzisa imithi leyi ngoba bayithola ezihlahleni ezigcwele egangeni ezitshiyeneyo.

Egangeni sithola izihlahla ezinengi ezimilayo kukhona njalo isihlahla esitholakala egangeni okuthiwa licena, icena liyelapha kakhulu umuntu ogulayo oyabe elezilonda liyanceda njalo ezinye izifuyo emakhaya.

Ukuqakatheka kwemithi yesintu kuyanceda kakhulu, ngoba abantu abagulayo bayazelapha gemithi leyi, njalo kayelaphi bantu abagulayo kuphela. Ikhona njalo imithi yesintu asebeyisebenzisa, besenza amasepa okugeza.

Izinyanga kumbe izangoma, abantu abagulayo abadinga ukulatshwa ngemithi yesintu labo abahamba khona abantu laba bayabe begcwele ngemithi eminengi eyesintu abayelapha ngayo abantu.

Isihlahla esitholakala egangeni esilamaluba alithanga silamahlamvu aluhlaza, amahlamvu lawa abanye bayawawomisa bewachole uthole sokuyimpuphu umuntu asebenzise sokungumuthi oyimpuphu hayi amahlamvu aluhlaza.

Eminye imithi yesintu esiyisebenzisayo siyisebenzisa injalo ingamahlamvu eluhlaza abantu uyathola bekhamela umsobho wamahlamvu lawa esilondeni isilonda siyaphola ngemva kwensuku ezintathu.

Emadolobheni ikhona indawo lapho osokuthengiswa imithi yesintu eyabe igcwele emambhodleleni amanengi atshiyeneyo njalo kwesinye isikhathi bayayifaka emagabheni.

Abantu abanengi abathi nxa begula bezilaphe ngemithi yesintu, imzimba yabantu ihlala iqinile ngaso sonke isikhathi njalo kukhona eminye imikhuhlane engahlaseli abantu laba efana lomkhuhlane wokukhwehlela kanye lomvimbano.

Kudala izibhedlela bezikhatshana , abantu abanengi akade begula bebengayi esibhedlela. Abantu Kade bezelapha ngemithi yesintu ngoba imithi yesintu ilula ukutholakala njalo awuhambi mango mude nxa usiyayidinga.

Egangeni kutholakala izinto ezinengi ezimilayo. Okugoqela lezihlahla. Kukhona njalo okubizwa kuthiwa ngamakhowa. Amakhowa amila egangeni. Ayabe elombala omhlophe. Ayaqinisa umzimba njalo ayavikela umzimba kweminye imikhuhlane,.

Isihlahlakazana esilamahlamvu aciijleyo aluhlaza, amahlamvu lawa ayelapha eminye imikhuhlane emzimbeni yabantu njalo amahlamvu lawa abanye bawasebenzisa beqale bewawomise besewachola kube yimpuphu.

Ukuqakatheka kwezihlahla zemvelo ezigcwele egangeni zilusizo kakhulu izihlahla lezi ikakhulu abantu abathi bengagula bezilaphe ngemithi yesintu. Imithi yesintu siyithola ezihlahleni ezitshiyeneyo ezigcwele egangeni.